Nyɔnu aɖewo, wodro agba ɖewo ɖe ta, ewɔ abe woku tsi ɖe me, woyina ɖe teƒe ɖe, wota avɔ, wodo awu, wobla ta, ɖeka medo afɔkpa o, susɔewo do afɔkpa, ɖeka lé akpete ɖe ɖe asi, ele abe aŋutiɖiɖi ƒe kɔla ene, exɔ aɖewo hã le teƒe ma.

Mɔ aɖe to, amewo le eme tsom. Eŋu ʋi aɖe pak ɖe afi ma. Ŋutsu ɖe hã le eme tsom. Elé kaƒomɔ aɖe ɖe asi. Wole agɔne ɖe dzram le ʋeʋe aŋuti ɖiɖi ƒe kala te. Dziƒoxɔ ɖe hã le afi ma anɔ tutuɖo ame etɔ wole nu dram le eme.

Tɔdziŋu ame eve ɖe le tɔ gã aɖe dzi. Ŋutsu ame eve le tɔdziŋua ɖeka me. Womedo awu o. Kusi ɖe le tɔdziŋua me. Ame etɔ̃ le tɔdziŋua evelia me. Ɖeka do awu. Ati ɖewo le afi ma. Ede hã le fi ma. Ewɔ abe ave gã aɖe me.

Akplẽ aɖe le agba me, woku detsi ɖe edzi. Ele agba ʋi aɖe me. Kpakpoeshitɔ atɔ̃ le detsia me, agalã eve, wolɛ abe etɔ, ami dzẽ le edzi, tɔmɔkpa kple salmɔ hã le eme.

Amewo tɔ ɖe teƒe aɖe, wo katã wo do awu, wo dometɔ ɖeka ɖɔ kuku, wolé aŋgba ɖe asi, gakpogba aɖewo, etsi le fike wole, egbele afi ma bladzowo, teƒea wɔ abe ave kɔe aɖe me, wole ŋɖe trɔm le agba ɖeka me le kɔkɔm ɖe Evelia me, teƒea wɔ abe etsi nyigba ene.

Ɖevia ɖe woame ve wotɔ ɖe ati aɖe ƒe ɖaa. Wole dze ɖom. Wowɔ ɖa ɖe ta. Koklo ɖewo le wo gbɔ. Ɖeka kɔ asi wɔme ve ɖo ali. Ɖeka kɔ ɖeka ɖo ali eye wotsɔ evelia da ɖe ka dzi. Wosia nuɖewo ɖe ka dzi.

Ame aɖewo le xɔ aɖe me. wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ aɖe ŋuti. Wo sɔgbɔ vie. Ɖewo nye ŋutsuwo ɖewo hã wonye nyɔnuwo. Nyɔnuwo wɔ ɖa ɖe ta woda kaƒomɔ ɖe woƒe kplɔ dzi. agbalẽ aɖewo hã le kplɔ̃a dzi ɖewo kɔ nuŋlɔti ɖe asi. Ɖeka le wo ŋgɔ abe ele nua fiame wo.

Eŋu woame eve ɖe kpɔ afɔku, ɖeka ƒe ŋkume gba evelia mu, ŋutsu woame etɔ̃ tɔ ɖe eŋua ƒe ŋkume ɖeka bɔbɔ, ŋutsuawo dometɔ ɖeka ɖɔ kuku eŋu ɖewo hã le emɔ ƒe akpa evelia, ŋutsu aɖewo hã le fi ma ŋutsu ɖe hã le moto ɖe dzi le mɔa akpa evlia dzi.

Nyɔnu woame etɔ̃ aɖe nɔ anyi ɖe teƒe aɖe, ɖeka nɔ anyi ɖe aŋezikpui aɖe me, ele botokoe aɖe tom, ami aɖe le nutɔgba me le dzo dzi, edzo le egɔme, ele gatsi ɖe asi, nutɔgatsi wotsɔ le nua tɔm, ami nugo gã aɖe hã le egbɔ, ɖevi ɖe hãle le nyɔnua ɖeka gbɔ, nyɔnua ɖeka lé ɖevi ɖe ɖe asi.

Nyɔnu aɖe le asime, ele nu dzram. Ele atsikutsetsewo dzram. Ele nanewo dzram abe aŋuti, peya, makani, abladzo, akɔɖu, amidzẽ. Nyɔnua bɔbɔ, ewɔ ɖa ɖe ta, eta avɔ, edo afɔkpa.

Nyɔnu ametɔ̃ ɖe kple ŋutsu ɖeka. Nyɔnuala, woyina teƒe ɖe wo ame etɔ̃ wokpa vi ɖe mɛ. Wo ame eve tsɔ xexi ɖe asi. Xexia ɖeka wɔ abe ele dzẽ ɖe tɔgbi. Wodzro nanewo ɖe ta. Ɖeka tsɔ kotoku ɖe ɖe asi. Ŋutsua ya gbɔ ye wòdogo wo le mɔdzi. Ya ha dro nae ɖe ta

Nyɔnuvi aɖewo. Wonye ame ene wotɔ ɖe teƒe ɖe. Wole agbale ɖe asi. Wodo awu. Wo ƒe togewo didi wodo awu didi. Wole dze ɖom. Wodo afɔkpa. Wodo ku ƒo ɖa ɖe ta. Ɖeka ƒo ati ɖa. wotɔ ɖe xɔ ɖe ƒe ŋgɔ.

Ame aɖewo le atia ɖe te. Nyɔnu aɖe le asi klɔm, do awu, bla ta, bubu hã le axa dzi. Ya wo, eɖe hã bla ta. Ŋutsu aɖe le atukpa ɖe asi, ewɔa be ele nu tsom. Ɖevi aɖe hã bubɔ nɔ moto aɖe dzi. Wotɔ le ekpɔm.

Sikakuƒea ɖe. Ame ɖewo le fi ma. Ɖewo le ba me Ɖe wo le sika la wo dram. Ɖewo kɔ aŋegba aɖewo ɖe asi. Amɖewo le gota le wo kpɔm. Ɖewo bla ta. Ama ɖe dɔ wu zee. Ɖe me bla ta o.

Ŋɛgba aɖe le kplɔ dzi. Wo kɔ nu ɖe fa ɖe kplɔ dzi ŋɛgba le yibɔ. Abladzo abe woa me ene le eme. Koklozidada hã nye woa eme etɔ. Agbitsa tadi le eme. Wo kɔ ami dzɖ ɖe edzi. Wo flifli tɔmela abe salomɔ ha kɔ ɖe eme.

Yevunyɔnu aɖe kple ɖevi aɖewo, ɖeviawo kpla nɛ, nyɔnua ɖo gaŋkui, ewɔ ɖa ɖe ta, ɖevia ɖewo do afɔkpa, ɖewo medo afɔkpao, ye wole nu kom, teƒea wɔ abe kɔƒe aɖe me …